mbokk yi asalaamaaleykum <hesitation> ñu ngi ziaraat képp ku ñuy déglu ci rajo Ndefleng FM <noise> Fatick ci kàddu gi Maguette Mbaye ñu daal di nag dooraat sunuy émissions jagleel ko rek lépp loo xamante ne day dem ci njëriñ luy ñëw ci population bi <breath> di jaajëfalaat nag suñu DG di ko daal di jox rek sunu nuyoo moom itamit mu daal di koy jagleel képp kuy yeewoo ci rajo Ndefleng FM Fatick ñu ngi lay tàllal sunu loxo di la naan asalaamaaleykum waaye tamit di nuyu suñu mbokki auditeurs auditrices 93 point 5 <breath> tey nag <hesitation> ñu ñëw ci émission bu am a am solo <breath> di ko jagleen nag population Fatick waaye tamit <hesitation> di ko jagleel képp koo xamante ne dangay déglu rajo Ndefleng FM Fatick <breath> muy nag lii di 4R bu <hesitation> programme alimentaire mondial <breath> lii nag li ko tax a jóg ñu mun ko tënk rek ci PAM <breath> PAM nag ànd koog <hesitation> ñii di waa Jokalante <breath> <hesitation> li ko tax a jóg nag <hesitation> mooy maanaam ànd ak waa dëkk bi xool ana naka la nu mën a def ba mën a tënk lii di météo <breath> naka la ñu mën a def tamit ba météo gii nga xamante ne moom la sunu ay mbokk nekk naka la ñu mën a def ba muy doon luy jëriñ askan wi <breath> tey nag ñu ciy ànd ak <hesitation> Maodo Samb di chef service <noise> régional bu météo <breath> fii ci région de Fatick di ko jaajëfalaat bu baax a baax di ko remercier ci acceptation invitation bi <breath> ñuy waxtaanee situation hivernage deux mille vingt et un ci région de Fatick waaye tamit ak fu ñu mën a laax rek képp kuy déglu daal di nga ci gis sa bopp bu baax a baax gën a xamle nag liy météo ak njëriñam <breath> waaye gën a xamle lii nga xamante ni moom mooy hivernage bu deux mille vingt et un ana fan la ñu ci daal di toll dañuy daal di bàyyi nag kii di Maodo Samb mu daal di moom itamit nyu suñuy mbokki auditeurs <breath> di ko jaajëfal nag <hesitation> ci acceptation invitation bi bu baax a baax
<coughs> jërëjëf <hesitation> Sokhna Maguette Mbaye <noise> ginnaaw <hesitation> bi ma la <hesitation> jaajëfalee gërëm la bu baax maa ngi lay nuyu di nuyu directeur <hesitation> Ndefleng FM nuyu sama <hesitation> Mbokk sama xarit <hesitation> Pape Matt di leen jox seen wàccuwaay di <hesitation> profité aussi ci occasion bi di <hesitation> nuyu askanu Sine yëpp <breath> mais particulièrement di nuyu auditeurs Ndefleng FM <noise> xam naa ne su ma bëggee ni kenn ku ci nekk dinaa jaar sa tur wala sa sant dina xaw a compliqué waaye nag su ma nee asalaamaaleykum wa rahmatulah daanaka dafay mel ni matal naa kon daal tey ñu fas yéene ñëw ànd ak yéen <breath> waxtaanee météo bon météo nag fànn yi bëri na trop
dëgg la
mais li nga xamante ne bi moo ñuy gën a soxal ci jamono yi ñu toll nii <breath> moom mooy tolluwaayu nawet bi ren incha allah ñu fas yéene ci xuus nawet nag boo ko bëggee <hesitation> waxtaanee <breath> <hesitation> yaakaar naa ni mun nga koo <hesitation> disons tas si ñetti ñetti ñetti pàcc daal maanaam <hesitation> mën nga tudd waajal bi ñun ci météo ñu koy wax prévision saisonnière xam naa nañ ci dellu si ñëw ci li nga xamante <noise> ne bii moom mooy déroulement wu nawet bi <breath> mais bu ñu paree aussi ñu wax leen perspectives yi maanaam li nga xamante ne bii moom la ñu séntu kon daal ci gàttal maa ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla <hesitation> waxtaan bi bu ñu demee ba ci <hesitation> cappaandaw gi mu nekk njëriñ bi nga xamante ni moom la askan bépp di <hesitation> di ci séntu
<breath> incha allah bu soobee borom bi noonu lay demee sax ndax <hesitation> Ndefleng nee naa <hesitation> sunuy émissions tarkalla te dañ koy ànd ak ñoo xamante ne dañoo maitriser lii di seen domaine muy connaissance en la matière tey nag ñu koy daal di ànd ak yow rek Maodo Samb muy chef service réginal bu météo <breath> météo nag buñ koy wax xëy na nit ñi miin nañu ko lool ci ci ci déggin <breath> waaye njëriñam ak ban rôle lay joué ci ci maanaam ci société bi <breath> ak ci <hesitation> bien être population bi defee naa dina baax ñu leeralal ko bu baax a baax ñi nga xamante ne dañ ñuy déglu <breath> su ko defee ñu daal di xuus
<hesitation> wax nga dëgg Sokhna <noise> Sokhna si donc comme niñ koy waxee rek <hesitation> météo nit ñi miin nañ ko <noise> mais <hesitation> damay fàttali rek ne Sénégal ñu bëri boo nee météo rek seen xel dafay dem ci nawet <noise> alors que météo weesu na foofu <hesitation> ci tënk rek météo dañuy wax ni science la bi nga xamante ne bii daf fi nekk pour gëstu <breath> li nga xamante ni bii moom mooy melokaanu jaww ji atmosphère bi maanaam day ñun suñuy suñ suñu métier moom mooy gëstu jaww ji booy wax gëstu jaww ji nag moom mooy nga xam jaww ji naka la meloon démb naka la mel tey ak ëllëg naka lay tëddee loolu moom mooy li nga xamante ne bii mooy <hesitation>
njëriñu <hesitation> tey nag dañuy dugg rek bu baax abaax waaye balaa loolu cig fàttali rek <hesitation> di programme 4R ci <noise> programme alimentaire mondial moom la ñuy àndal muy PAM <breath> ànd koog <hesitation> ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak <hesitation> Jokalante ñoom tamit ñu ànd ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy publicité yi <breath> waaye ci communication <noise> beeg yëpp dañ ci daal di ànd ak Jokalante di leen jaajëfalaat ñoom it ci ànd bi bu baax a baax <breath> <hesitation> tey Maodo <breath> <hesitation> ba tey rek dañuy desandi ci météo njëriñ li nga xamante ne amal na ko population bi amal na ko askan wi <breath> dañuy dem ba benn instant sax bu météo waa météo waxee sax dangay dégg ñu naan météo wax na te dafa mel ni ren <hesitation> sunu sunu nawet yëpp dañ koo wékkoon ci ci ci météo te dafa dëppoog maanaam nawetug ren gii li ñu ci wax yëpp ay firnde la muy bagages yoo xamante ne faaw ñu tas ko tasaare ko ba nit ñi xam ne fii la ñuy jaar pour mën a àgg si fii <breath> ak itamit naka la ñu mën a def ba mën a wóolu bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy <breath> <hesitation> météo gii nekk ci dëkk bi
<hesitation> wax nga dëgg <hesitation> météo moom moo demee noonu te comme ni nga ko waxee ni ren jii <hesitation> bi nawet bi di soog a door ñu bëri tiitoon nañu ñu bëri xëy na am na lu seen xel jàppoon ba mën naa wax ni population yi presque à qutare vingt pour cent dañ jëloon seen yaakaar yëpp teg ko ci kaw météo <breath> <hesitation> loolu yëpp nag li koy firndeel moom mooy prévision :ra bi ci loolu laa bëgg dellu si <noise>
d' accord
te gis nga <hesitation> prévision bi soxna si boo koy xool du loo xamante ne bii dañ ko inventé wala mu nekk loo xamante ne bii dañ ci def loo xamante ni bokku ci mais gis nga une prévision moom ak li suñu ñoom maam daan def pratiquement ñoom ñoo bokk xam nga sunuy ay ñoom maam bu njëkk <breath> bu nawet di jub si ay seetlu la ñuy am wala ñu am ay takk jékki-jékki xool garab gii ne ah gu gu guy gii kat bu amee bu commencé am xob rek xam nañ ni na kii quoi <hesitation> ndox mi ngi bëgg a jege si picc yi kat gis nañ bu ñu commencé kii tàgg wala mel na ni nii ndox mi kii biddéew sangam bu ñu ko gisee xam nañ ni <breath> ndax mi ngi bëgg a jege si mais ñun météo tamit pratiquement seetlu la bu ñu def <breath> peut être que dëgg la seetlu yi moom moo bokkul parce que ñii dañ ko teg ci li ñuy wax une connaissance empirique muy seetlu bi nga xam dangay xool rek seetlu nii mais nag ñun dañoo am ay jumtuwaay ay appareils muy ay instruments météo lu demee ni ki ay thermomètres ay <hesitation> ay appareils de vent ay ay <hesitation> ordinateurs ak yeneen i jumtuwaay ay satélites <breath> dégg nga ay jumtuwaay yu bëri yi nga xamante ni bi ci loolu la ñuy boole di génne li ñuy wax ñun ay modèles de prévisions di ko mënti topp ba mën a am résultat bi nga xamante ne bii macha allah vraiment yaakaar naa ni <breath> météo tey ni mu mel boo ko seetloo ak météo bi nga xamante ni bi démb noonu la meloon <breath> boo ko xoolee di nga xam ni gis ni vraiment am na différence <breath> parce que li ko waral moom mooy que <breath> vraiment jumtuwaay yi léegi dañoo gën a xarañ léegi dangay toog fii léegi léegi ubbi sa téléphone portable <breath> connecté wu si satélite bi gis niir bi nga xamante ne bii dafay taw <breath> nga koy suivre boo xamee fi mu jublu xam vitesse bu muy daw point bi nga nekk dinga war a mën a calculer xam exactement ban heure la war a mën a egg si donc ñun noonu la ñuy liggéeyee léegi wutee na peut être xëy na ak <breath> liggéey yi nga xamante ne moom lañ daan def bu njëkk donte le principe yi benn la mais ñu jàpp que ni jumtuwaay yi ñoom ñoo gën a xarañ léegi quoi mais kay ñi fi nekk tey ak ñi fi yàgg nekk démb ñoom ñëpp ci même écoles yi la ñuy génnee pratiquement boo xoolee même diplôme yi lañ yor même connaissance aussi moom la ñu am quoi <breath>
mais mais tey seen i prévision ci ci yan domaines ngeen koy tënk
<breath> ci <hesitation> prévision ban nga nga nga bëgg a wax noonu
comme yan yan domaines ngeen koy tënk ndax ci taw bi lay doon

am nañu lu ñuy wax <noise> <hesitation> des prévisions à courte durée yi nga xamante ni yooyu peut être pour <breath> ay deux heures trois heures de temps la am nañ ay prévisions yi nga xamante ni peut être à <hesitation> moindre échelle la quoi xëy na ay ñaari fan ñetti fan la kii am nañu it li ñuy wax ay prévisions yoo xamante ni mën na dem peut être ba six mois <breath> yooyu d' habitude <breath> moom la ñuy utiliser bu nawet bi di jub si ñu mën la wax ne la kat ah attention nawetu ren bi kat <breath> am nañu yaakaar parce que tamit jar naa préciser <breath> que une prévision elle n' est jamais sûre à cent pour cent toujours mën nañu am ay ay erreur d' incertitude yi nga xamante ne bii dafay dafa lalu si suuf ba <breath> xëy na lim bëggoon gis mën nga dem ba mu jege si am leneen lu ko faq ba nga gis leneen quoi dégg nga yooyu c' est des c' est des incertitudes et toujours ñun dañu koy calculer waale quoi voilà donc bu dee <hesitation> prévisions boobu ñu lay wax naan la moom mooy def six mois d' habitude prévision boobu moo ñuy permettre <breath> ñun bu nawet bi di yegg si je je jege si autant pour moi ñu mën a jàkkaarloog askan wi <breath> ni leen kat <breath> nawetu ren bii kat ñu ngi koy séntu <breath> am nañ yaakaar ne xëy na ndox mi dina bëri am nañ yaakaar ne ndox mi dina néew am nañ yaakaar ni que <hesitation> dina teel a commencé wala dina yéex a commencé et cetera :ak et cetera

yooyu moom ba tey bokkul kooku beneen domaine la quoi kooku moom mooy des prévisions yi nga xamante ne bii <breath> dafay <hesitation> laal maanaam lu ñuy wax mbirum changement climatique xam naa incha allah dinañ si dellusiwaat voilà
mais mais tey gis nañu tamit météo dafay présente ci ci ci <hesitation> à tout moment dañuy gis ne m^me bu ñu génnee hivernage sax dañuy am tamit li nga xamante ne moom mooy <breath> <hesitation> ay situations météo di ko di ko teg muy mel ni yemul dong ci hivernage <noise>
tout à fait mooy li li ma la waxoon njëlbeen

alors que météo comme ni ma la waxee rek science la bi nga xamante bii li ko tax a jóg moom mooy saytu jaww ji jaww ji nag li ko composé dafa bëri ngelaw li mi ngi fi donc yooyu yëpp benn bu ci nekk as aspect la bi nga xamante ne bii <breath> météo daf ci béy waaram parc exemple tey jii liñ nekk Fatick xëy na sentir ko bu baax mais :frañi nekk Matam souvent dañ leen defal ay prévisions ay vagues de chaleur nga xam dafay am ay mois de mai mois de juin <breath> xam des fois température bi day dem ba ay quarante huit quarante neuf degré dégg nga mu nekk situation yi nga xamante ne bii il foog météo teel ko prévoir <breath> mën ko wax askan bi su ko defee askan bi mën a jël ñoom tamit dispositions yi nga xamante ne bi moom la ñu war a mën a jël <breath> ba les personnes vulnérables maanaam ñu de mel ni ay màgget yeeg yooyu ñu mën leen <hesitation> aar mën leen téye fi nga xamante ni bii <hesitation> tàngaay boobu du leen sonal am na <hesitation> prévisions yoo xamante ne bii pour ngelaw la yooyu moom ñun dañ koy dund fii toujours
d' accord
jékki-jékki toog ay fan yi nga xamante ni bii di nga am ay ngelaw ak poussières yu bëri dégg nga muy créé ay dégâts yu kenn xamul <breath> yu mel noonu aussi bu amee toujours météo daf ciy béy wa kii kii quoi daf ciy béy wàllam parce que bon ci ay attribution am la bokk <noise> donc ngeen jàpp ni que ni météo taw rek taxu ko jóg wala nawet rek taxu koo jóg à part nawet bi aussi <breath> tant que <hesitation> nuñ koy waxee waa ngelaw li mi ngi circulé rek météo dafay continué di liggéey <breath> te li ci gën a neex ci yooyu yëpp nag <breath> moom mooy que bu ngeen xoolee biir Sénégal ay tukkikat yu mag lañ dégg nga <breath> te kuy wax <hesitation> tukki surtout ngay dem à l' étranger lu cuy gën a bëri nit ñi bu ñuy tukki avion la ñuy jël te avion mënuloo ko jël te defuloo météo météo moom mooy élément fondamental bi nga xamante ne bii tant que amul <noise> avion yi donc munul naaw dégg nga parce que un avion même pour nga taal ko sax il foog météo météo jox la autorisation pour mu rouler il foog météo jox la autorisation <breath> dafa bëri <breath> ay <breath> séquence yi nga xamante ne bi mu ngi nekk ci biir mais tant météo joxu la <hesitation> autorisation joxu la élémnet ni nga xamante ne bii moom la la war a jox <breath> donc doo doo doo kii quoi doo dem quoi

<noise> mais au delà de nawet bi <breath> bëri na <hesitation> yeneen aspect yi nga xamante ne bii <hesitation> mi ngi fi te météo donc daf ci kii quoi daf ciy yëngu quoi
météo day yëngu ci <hesitation> yeneen <hesitation> actions waaye nag <hesitation> du ñàkk ñu wax <hesitation> ñii di population bi di ñu déglu <breath> tey ban njëriñ la leen météo di amal su fekkee def nañ prévision def nañ lépp loolu ban njëriñ lay amal askan wi
<breath> askan bi mu njëkk a amal <hesitation> njëriñ bi mu njëkk a amal askan bi soxna si moom mooy que la prévision de la météo là dafay nekk li ñuy wax une aide à la prise de décision <breath> xam nga tey <hesitation> su ma ñëwee ma ne la nawetu ren bi dina yéex a commencé <breath> mais bu yéexee commencé aussi am naa yaakaar ni du gudddégg nga parce que lu yooyu dafay am parce que dañu nekk si contexte changement climatique
dëgg la
léegi loolu askan bi bu ñu ko jëlee dégg nga duñ yem foofu ñun bu ñu waxalee askan wi ba pare dañu leen dañu leen di orienté dañ leen naan kat comme que affaire bi demee na noonu bu fekkee prévision boobu confirmé wu na ñun li ñu leen di recommandé mooy par exemple ngeen orienté wu ci les variétés à cycle court <noise> bu fekkee bu fekkee ci ci ci côté mbay yi la kii quoi la la ñu kii quoi la ñu dem quoi
d' accord
dañ leen di wax naan léegi dangeen orienté wu <breath> ci des variétés donc à cycle court maanaam <breath> gàncax gi nga xamante ni bii <breath> durée bi muy def donc bu gàtt la non seulement donc dina gàtt mais am nga yaakaar ni que dina ci mën a am <hesitation> kii quoi résultat bu baax lu mel ni par exemple <hesitation> yeen mbayeen yi yéen a ma gën a xam ñebe ñebe par exemple ñebe melax ñebe la bi nga xamante ni souvent bu defee quarante cinq jour rek <breath> commencé produire donc boo amee nawet bi nga xamante ni yéex na commencé ba pare <noise> <hesitation> gàtt kooku nekk na alternative bi nga xamante ni bii donc war nga ko mën a war nga ko mën a xam <breath> maa ngi fàttaliku en <hesitation> deux mille <hesitation> deux mille quinze <hesitation> en deux mille quinze fii Fatick <breath> suñu première taw ñu ngi ko am le huit août boobu temps fekk na année boobu la ñu mettre en place ce qu' on appelle le le GTP de Fatick quoi mooy groupe de travail pluridisciplinaire xëy na bon dinañ ci dellu si après parce que benn <hesitation> kuréel la bi nga xamante ni bii da koo <breath> dafay <hesitation> regroupé maanaam <hesitation> structure de déconcentré la yi nga xamante ni ñu ngi liggéey sur la grande agriculture su ma nee grande agriculture <breath> ñiy def mbéy ñu ngi ci biir les <hesitation> les éleveurs ñu ngi ci biir civil le forum civil agricol mi ngi ci biir yenn producteurs yi <hesitation> grands producteurs yi ñu ngi ci biir pêcheurs yi ñu ngi ci biir et cetera et cetera <breath> dafa nekk benn kuréel bi nga xamante ni on l' a mis en place te fukki fan yu nekk <breath> dinañu daje diisoo ñun bu ñu ñëwee indi information climatique bi analyser ko waxtaan ak gaa yi kat ni leen kat situation bi lii la présenté <breath> su ko defee <breath> techniciens yeneen yi nga xamante ne bii kenn ku si nekk yaa ngi nekk ci <hesitation> ci beneen domaine bi nga xam bokkul ak météo <breath> dangay jël alal di kii quoi information boobu nga ne kat bon ñun <breath> information bii météo wax bu fekkee confirmé wu na donc on tend vers ça on tend vers ça comme nag léegi information bu confirmé woo ci lii lañ jëm wala lii lañ jëm <breath> donc ñun ñu ngi ñaax béykat yi wala ñu ngi ñaax sàmm yi wala ñu ngi ñaax nappkat yi ni leen kat donc kenn ku si nekk na nga am matuwaay matuwaay sangam bi <breath> moom nga war a jël moom nga war a jël donc <hesitation> loolu nekk na peut être que <breath> benn aspect bi nga xamante ne bii bokk na ci <breath> li nga xamante ne bii <hesitation> dinañ ci taxawu kii bi daal askan bi daal <breath> mais li gën a am solo moom mooy nga xam que ne daal <breath> que prévision météo bi nga xamante ne bii moom la ñuy def dafa nekk un élément <hesitation> d' aide à la prise de décision damay faral di fàttali toujours ni <breath> man tey jii su fekkee nekk naa béykat damay wax béykat parce que bon pratiquement tey <breath> mbirum mbéy moom moo ñu gën a moom moo ñu gën a soxal fi ñu nekk nii
dëgg la
<breath> tey jii su fekkee dama nekk béykat <breath> ma nekk fii ci biir Sine di béy am suuf mu wóor ma ni suuf si baax na mu wóor ma ni suuf si baax na amul problème bon ma am jiw bi nga xam ni <breath> <hesitation> <noise> ma am ji ji jiw jiw bi nga xamante ni bii <breath> <hesitation> gis naa ni <noise> jiw bi <hesitation> gis naa ni jiw bi <hesitation> <noise> nu mu tuddati jiw bi aussi baax na amul benn problème am naa engrais bi nga xamante ne bii moom moo ci war a dem lépp nekk un point <breath> mais bu fekkee lépp nekk na au point te aw ma ndox est ce que li mu <hesitation> résultat bi nga xamante ne bii moom laa ko moom moom moom laa yaakaar dina ko am <breath> xam nga munul nekk donc loolu moo tax ñu yaakaar que ni l' information climatique wala boog information météo bi comme ni ko nit ñiy waxee <breath> moom moo war a nekk donc le premier intrant moom moo war a nekk donc intrant de base bi nga xamante ne bii moom moo jiitu dégg nga <breath> tant que maitriser wu loo <hesitation> donc <breath> intrant boobu yaakaar naa ni bu fekke tamit nee nga danga bëgg a béy dangay béy rek mais day nekk une mbéy mu nga xamante ne bii <breath> danga koy def de <hesitation> manière vraiment donc <hesitation> aveugleux dangay dangay kii quoi dangay tatoné rek mais xamuloo exactement fi nga jëm dégg nga mais nag bu fekkee léegi am nga information météo bi nga xam ne bii information bu leer la information bi nga xamante ni analysé nañ ko wóor na la ni lii am na léegi yow boo amee sa yeneen intrant yoo ci dolli rek di nga xam fan nga jëm di nga xam ban décision ngay jël di nga xam aussi waxtu wi nga xamante ni bi mun koy jël
<smacks lips> kon daal bu ñu koy tënk météo day daal di ñëw ci <hesitation> communication permanente bi muy def <breath> muy maanaam ñaax askan wi waaye tamit <hesitation> daal di leen dikkal ci li nga xamante ne moom mooy prise de décision
tout à tout à fait
d' accord mais <hesitation> <sniffs> Maodo <hesitation> dañuy daal di rek dikkaat tuuti en arrière ci 4R yi ndax du ñàkk suñu mbokk auditeurs yi di naan <hesitation> exactement lan mooy 4R yi <breath> cig tënk rek nga daal di expliqué waat

voilà donc programme alimentaire mondial benn programme la bi nga xamante ni bii dafa bokk ci ci programme bi nga xamante ni bi <breath> moom la organisation des nations unies ñu ko naan PAM

ndax PAM <hesitation> yàgg na fi <breath> <hesitation> li ci des moom mooy que <hesitation> bu ngeen di fàttaliku <hesitation> am na fi benn conférence de parti bu amoon fii en France maanaam COP 21 COP 21 boobu bi mu amee ci <hesitation> résolution yi dafa am une forte recommandation bvi nga xamante ni bi moom moo fa génnoon parce que période boobu gaa yi dañu waxoon ne que vraiment changement climatique bi kenn natabletul ni changement climatique am na mais non seulement am na mais mi ngi jaxase askan bi donc léegi comme <hesitation> les nations unies dañu teg ay kii quoi programmes pour vraiment xee ak changement climatique boobu dégg nga <hesitation> ci programme yo yooyu ñu teg mu am ci lu ñuy wax des programmes <hesitation> d' adaptation changement climatique <breath> am ci ay programmes d' aténuation au changement climatique dégg nga am ci ay projet de résilience ak affaire yu mel noonu ñu ne nag léegi ONG yi nga xamante ne bii ñu ngi daw <noise> <hesitation> di jëm ci ci ci liggéeyal kii quoi changement climatique yëpp <breath> donc ONG yooyu vraiment ñu <hesitation> góorgóorlu <breath> ba kenn ku ci nekk boo toogatee ba nga xamante ni bii <hesitation> yaa ngi ya ya yaa ngi kii quoi liggéey na nga def <hesitation> li li ñuy wax un <noise> service climatique <breath> nga boole ko sa programme

ñu <noise> daal di jël donc les services climatiques imposé ko <breath> projet ak programme yi nga xamante ne bii dañuy liggéey changement climatique yëpp ñu ne la pour nga am qutus Nations-Unies il faut impérativement nga jël <noise> <hesitation> il faut impérativement nga <noise> jël <hesitation> les services climatiques nga boole ko donc say mbir ci cadre boobu ci <hesitation> la 4R ju(à ju juddoo mais 4R comme moom dafa nekk vraiment au niveau macro <noise> moom aussi mu daal di jokkoog ak

Jokalante ñoom ñoom ñoo yore <hesitation> pratiquement lépp li nga xamante ne bii volet donc communication la comme ni ko turam di dikkee rek Jokalante

<noise> à travers :ra donc <noise> <hesitation> kii quoi information bi dégg nga <noise> donc ñoom ñooy information bi vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy <breath> def comme <hesitation> comme kii quoi comme nu mu waree
am na solo
dégg nga ñoom li leen gën soxal mooy vraiment fexe ba dundu askan bi ñoŋ dundu askan bi ñoŋ moom mooy <breath> fexe ba à cahque fois ñu mun a xam <hesitation> dund bi nga xamante ne bii moom la ñu soxla fan lañ ko mun a wutee ak <hesitation> bu nga toogee ba nga xamante ne bii ñu ngi koy wuti aussi fan lañ ko mën a amee ci anam bi nga xamante ne bii moom moo gën a yomb donc loolu aussi bokk na ci <hesitation> li nga xamante ni bii ci la ***
am na solo <smacks lips> am na solo ci fàtali rek ñu ngi ci émission <breath> <hesitation> lii nag di situation hivernage deux mille vingt et un <breath> moom la ñuy waxtaanee waaye di ko ànd ak waa météo ki leen fi teewal nag <sniffs> di Maodo Samb moom moo leen fi teewal di chef de <noise> service régional bu météo <breath> fii ci région de Fatick di ko jaajëfalaat bu baax a baax mbokk yi ñuy déglu <breath> <hesitation> kii nag <hesitation> moom mooy <breath> li ñu doon waxtaanee <noise> waaye nag <hesitation> li mu ci wax leer na leer na bu baax a baax defe naa ci programme bii di 4R <breath> bu programme alimentaire mondial PAM <breath> ñu ànd koog waa Jokalante ku ne Jokalante nag <hesitation> lii di turam daal di na koy wuyu <breath> Maodo dañuy daal di rek gën a xuus si lii di <breath> sunuy questions te ku ne nawetu ren <noise> dina soxal bu baax a baax béykat yi <noise> dina soxal sàmmkat <sniffs> yi dina soxal nappkat yi <breath> waaye dia soxal <breath> <hesitation> maanaam askanu lëmm
waaw <breath> donc jërëjëf <noise> nawetu ren bii <hesitation> ci gàttal nawet bii mi ngi débuté <noise> le huit juin deux mille vingt :fa et un tey ñu ngi nekk le <hesitation> vingt et un septembre
d' accord
donc su ma juumul actuellement ñu ngi ay ci une <hesitation> longueur de saison culturale bu cent six jours li tax ma ma ma ma <hesitation> ma génnee foofu <noise> c' est parce que dafa am jeexital dafa am jeexital bu baax ci li nga xamante ni bii moom lañ defoon donc si njëlbeen ba <breath> <hesitation> may fàttalii ni dafa am une prévision saisonnière boo xamante ni bii defoon nañ ko ca <hesitation> mois de mai prévision saisonnière boobu dafa waxoon ni <noise> effectivement nawet bi dina teel a commencé mais nwet bi bu commencé dina am ay pauses yu métti métti loolu yaakaar naa ni ñëpp teg nañu si suñu bët mais bu pauses yi passées aussi <breath> gis nañ ni nawetu ren bi du bëri ndox comme nawet yu passées yi demoon nañ si sax ba teg ci ni <breath> am nañu yaakaar ne xëy na nawet bi waxtu bi muy jeex <hesitation> du bokk ak nawet yi <hesitation> yi quoi yi passées quoi c' est à dire dafay teel a arrêté <breath> contrairement ak nawet yi nga xamante ni bii bon moom moo amoon <breath> léegi bi nga xamante ni bii def nañu gëstu boobu effectivement <breath> li ñu mën a confirmer moom mooy que le huit juin boobu ci la nawet bi commencé bi nawet bi commencé donc le huit juin <breath> gis nañ ni que effectivement amoon na ay pauses yu gudd toog na fi tekkaaral bu gudd gudd gudd <noise> gudd tekkaaral boobu créé na li ñuy wax ay problèmes donc de germination parce que <breath> graines yi nga xamante ni bii suuloon nañ ko te amul ndox bëri na ci li nga xamante ni amoon na problème pour <hesitation> kii quoi pour kii quoi pour germer
dëgg la
amoon nañu aussi ay problèmes donc de levée comme amuñu woon ndox donc gàncax gi dafa amoon problème pour kii quoi pour :frasax <breath> amoon nañu aussi <hesitation> problème de :fracroissance gàncax gi ni mu waroon màggee màggee wu ko donc amoon nañu aussi problème donc de <breath> de <hesitation> développement mais gis nañ ni aussi que ni tekkaaral boobu tax na nawetu ren bi dafa nekk nawet à deux vitesse am na ñi nga xamante ni bii si taw huit juin boobu lañu la <hesitation> la ñu kii quoi la ñu jiyoon <breath> bon pratiquement ñi jiwoon dugub ñëpp seen dugub dafa dee peut être ne gerte gi différence bi moom mooy xam nga doomu gerte dafa xaw a <hesitation> niin donc moom bu xasee ba <hesitation> ba kii ba fett même bu amul ndox mën na toog presque un mois ci si te du ko du ko kii quoi du ko du ko kii quoi du ko yàq peut être que ñi jiwoon ñi teeloon jiw <hesitation> seen gerte peut être que loolu moom moo leen sauver mais li wóor ba wóor moom mooy amoon nañu li ñuy wax situation de resemis ñi jiwoon ñu bëri dañu jiwaat donc mu nekk <hesitation> benn saison bi nga xamante ni bi dafa nekk une saison donc à kii quoi à deux vitesse <breath> ñi jiwaatoon ñi ñu ngi jiwaatoon presque booy xool <breath> ci troisième décate mois de juillet maanaam ñu ngi am premier décate mois de juin presque toog nañ weer nit ñi commencé encore donc di kii quoi di jiwaat
mais mais
séntu woon nañ ko waxoon nañ ko nit ñi
d' acccord
d' ailleurs même bi mu tawee première taw bi on a même communiqué ni nit ñi kat li gënoon moom ngeen xaar ba <hesitation> taw bi confirmé wu ngeen mun a ji mais xam nga ñun moom fii moom

loolu moom kenn naatable wu ko waaye tamit yàlla bi nga xamante ni bi moom moo yor nawet moom moo jël ay jaamam jox leen xam-xam bi nga xamante ne bii <breath> ne leen <hesitation> na ngeen yee askan bi ci li nga xamante ni bi noonu la nawet bi kii wee

mais bi ñu yeggee ci loolu gis nañ que à partir de la troisième décate du mois de juillet c' est dire diggante le le le vingt juillet ak le trente et un juillet ju juillet foofu daal la nawet bi jëlaatee vraiment envole bi nga xamante ni boo xoolee ba léegi taxawul lién ci jàngat gis nañu que du point de vue donc distribution gis nañ ni que boobu ba léegi vraiment mi ngi taw donc de mani_re vraiment continuelle même bu fekkee ndox yi bëriwul sax <breath> mi ngi taw gis nañu que du point de vue <hesitation> didtribution spatiale gis nañ ni que ni <breath> boo xoolee diggante <hesitation> le <hesitation> vingt deux juillet ba pratiquement <hesitation> le quinze septembre saa yuñ nee taw taw am na ci région bi boo xoolee presque dafay maase